issi na'iyaa giyaan uttada tuummuwaa shukuruutiyaa banbbariyaa hegaanne hegaa milatiyaagaa giigisada bayzzaydda de"auwus. asaykka ippe shaammidi de"ees. shin hageetussi a bayziyoogetussi go'ay aybee?

Ogee beetees ogiyappe ya baggaara maaraara oyddu wogga keettay zammaana hanotan keexettaagee beettees. Hegee hegaa gidoshin ha keettay aappun xekkaa pude pude keexetti uttidee?

yelagati issippe shiiqidi ufayttiidi wollaytta wogaa bessiyaa hadiyaakka maayidi issippe bantta kuushiyaa pude denttidoosonashin . etappe guyye baggaara issoy banddiraa oyqqi woottiis. ha banddiraassi aapun meray dii?

dumma dumma mittaape meretiyabati beettoosona sa'aykka qassi keehippe puulattidi uttis miyiaarakka qassi maatay aybay mokkidaagee beettes gidikkone ha sohay ayba ooso keetta giidi qoppeetii?

lo'idi puulatti uttida ogee beettees. appe ya baggaarakka wassi issi miittiyaa mokkada ciyyaarakka beettawus. guyye baggaakka lo'iyaa keettay keexxeti uttaagee beetteeshin hanna mokka uttida mittee sunttay aybee?

santtay zeridaagee mokkidi lo''idi uttiis. ikka harumettidinne a giddon issi sharappinne baynnage beettees. hega hega gidoshin ha santta aybba santta giidi xeesiyo?

Issi macca na"iya ba na"iyo tookkada eqqaasu. Na"iyakka akka qassi eolaytta wogaa maayuwa maayi uttidosona. Hegee hegaa gidoshin ha na"iyo tookkaara ba kushiyan wottooga sunttaa ayba giyo.

Hagan maata mala merayi tiyettido a bollankka wolayttattuwa luxiyo maxaafaa giyagee ichchashantto kifiliyagee beettes. Hegee hegaa gidoshin hanna qassi gidduwan de"iya oyddu malaatiya ay bessayi?

issi yelaga macca naiya baggaa huuphiya dada eqaasu , i sinta attuma na'aykka eqqis, shi hagee i sintan doonakko shiiqidi ditage aybay?

Dumma dumma mera masttaxabee de'ees qassi appe ya baggaarakka zazzare mala iqiyaakka dawusu hageeti dona shin ha pestaaliyaan qashetti uttidaari sunttay ayba geetettii?

issi ordde bitanee shamiziyaa maayidi suuriyaa giixxidi qophiyaakka woottidi issi miittappe a ayfiyaa duuttid de'ees. ha i duuttidi diyoo miittay ayba miittee?

Issi geel'iya eqqada haattay duge goggiyaagan ba kushiya meetayda daawusu. I miyiyarakka qassi issi qiibya na'iya haa xeelaydda daawusu. shin ha baggaara jarkkaaniya oyqqa uttidda mishiriya xaaxxettada maayiddo pooxaa meray I ay malee?

Naa"u attumaageeti uttidosona etikka qassi hadiya wolayttaagaa maayinuttidosona. Eta sinttankka qassi komppiiteree de"es. Hegee hegaa gidoshin ha bagga gaxaara de"iyagee ba kushiyan ba doonaakko shiishshidi oyqqoogee aybaa geetettii?

heeraa payyattetta nangissiyaageti issippe uttidi bantta sinttan woraqataa wootidi haylaandiyaara haattaa woottidi issippe xaafoosonanne hasayoosona. shin eti wottido qophiyaa bolli de'iyaa maalatiyaa hina aybaarii?

ha wogga bldde darobba oottanassi maaddees. qassi an wottidi harassab sohiddo maayuwa shokkanassikka maaddees. hega hega gidishin aymala meray dii assi?

Dara asatti issippe uttiddi samppara qummaa wottiddi daro lo"iyaa qummaa miiddi doossana. Etta sinttankka burccukuwan dumma dumma ushshaykka dees, hegee hega gidoshshin ettappe 'mahaalliyan' de'iyaagettussi gossiyara imettidda ushshay i ayibba ushshe?

qooriyan asay wottidi baassi qooriya puulayiyogee haggan beettees, ikka qassi dumma dumma meraaninne dumma dumma geessan giigi uttiis. Hegee hegaa gidoshiin hagaa qooriyan wottiyogaa sunttaa wolayttan asay woyigii?

Godaan hinin bagga gaaxan magalaashoy duge zaari qashshetti uttiis. ha magalaashshoykka zo'o meraappe giigi uttiis. haan xarphphezziyaa giigari matan oydee maraara heezzay giigidi i giddo geelidi uttis. shin hana xarphphezzee boolli diyaara aybii?

Wogga kaame lo''iyaa ogiyaa ha yiide dees. ha kaamekka zo'o meran tiyyeti uttiis. a miyyiyaarakka hini baggara ha baggara qeeri bajajjiyaa giyo kaameti eqqidoosona. shin ha kaamiyaa suntta oditte taw?

ordde daama issi qassi huuphiyaan pulunttaykka walahetti uttido bitanne ha simmi xeelide ambbasaderiyaa koottiya maayi uttisishin. I ha shaamissiyaa qooriyaan qachidoori sunttiya aybbe?

Dumma dumma kattay: pilay, santtay, ashoy, qassi A giddonkka mooqee eqqaagaadoy beettiidde de'ees. Ya baggaarakka qassi naa"u yelaga macca naati eqqidosona. Shin hanna xarphpheezen diyara aybaa xaariyo geetettay?

Issi agunttiya pude diccayda dawusu. Akka yaa haa ba bonccuwa yedda uttaasu. Akka qassi issi mela heeran dicca uttaasu. Hegee hegaa gidoshiini ha agunttee sunttiyo ayba giidi xeesiyo?

Issi yelagay woran uttidi shuraabiya karettaara maayidi qassi suriyakka caccaraa boottaara karettaara de'iyogaa maayi uttiis, Appekka qassi ya baggaara wogga haattay naa"ussaara goggiyaagee beettees. Hegee hegaa giddoshin ha haattay duge wodhdhiyo ollaa sunttaa aybaa giyo?

hagan issi wolaytta issi ahho kamee biyonne yiyyo iogee des. ha kaame biyonne yiyo ogiyan dozati tokettidosona, ha dozati kaamiyawukka asawukka dumma dumma kuwaa imees.

daro yelagati maccay attumay issippe issi malaa shurabiyaa maayyidi issi wora giddo biidoosona. etikka qassi bantta kushiyaa issippe ubbay issi xuufiya pude bessoosona. hege hega gidoshin ha baggara de'iya nayiyaa eta xeeliyaara ba huuphiyaan tiyido meray I ay mere?

daro asatti issipe uttidoosna. eta sinttanka masoopiyaara miyoo kaattay dummay dummay de'ees. hegee hegaa gidi uttaashshin hiini goddan kaqqeeta uttidaara ha bagga gaxxeera de'iyaara aybii?

Balttina barbbaare marara suuqiyan baggan iqqan qoletidi uttis. Appe qa miyiyara boottabay aybakoka qassi baggan pestaliyan qoletidi uttiis. Eti donashin etappe garssara boottaa shara bolli diyage i aybee?

Shuchcha keettay keexettidaagee ikkaa qassi naa"u xekkaa sa'an diya keettaa bolli gujettidaagee beettees. Ankka dumma dumma maskkootee ayibay lo'iyaagee geli uttis. Shin ha keettay heezzu mera qalamiyan tiyettis hegeetikka ayigeetee ayigeetee?

Naa"u bitanet uttidi bantta sinttankka kambbaa wottidi issoy baqqees. Issoy qassi A bolli coo kushiya wotti uttiis. Hegee hegaa gidobshin ha baqqennaagee aybanne mayibeena ha baqqiyagee qooriyaara mayi uttidoogee ayibaa calay?

Issi mishshiriyaa uttida puuttuwa ba sinttan samppan wottadda suqqaydda da'awus. Akka qassi shidhdha bolli uttaasu. Hegee hegaa gidoshin a qaccido shaashshiyassi meray aymale?

Naa"u aawati eqqidi issoy manaaxiriya wottidi gaabiya maayidinne ha baggaagee qassi ba kushiyan ciishshaa oyiqqidi gaabiyakka maayidi eqqi uttis. Hegee hegaa gido shin ha ha baggaara diya aaway oyqqido maxaafay ayba maxaafaa geetettii?

Naa"u yelaga macca naatinne etappe ya baggaara issinniya kushe xallaa bessiyaara beettoosona. Hegee hegaa gido shin hanna ha bagga gaxaara de'iya na'iya wottido qophiya Meray ayimalee?

Daro. yelagati issippe eqqidosona. Qassi eta sinttan naa"u yelagati diyageeti dummabaa aybakko bessiiddi doosona. Shin hageetuppe issoyi sinttaagee maayidoogaa maayuwa aybaa giidi xeesiyo wolayttan.

Lo"iya zammaana hanotan giigida ogee beettees. Appe yabaggaarakka qassi issi shuchchaara direttidi qassi A bollaykka biratan giigido keettay beettees. Shin ha keettay I aybaagee?

Daro mittay dicci dicci uttiis. appekka baggay wogga addussay. baggay qantta. appe miyyiyaara qassi shuchchaappe keexxettida lo''iya keettay de'ees. shin hagee karettay A giddoora biidaage aybee le'ee?

Yunburshiya tamaareti luxetta keettan issippe issi mala shuraabiya giigissidi ufayttiiddinne miicciiddi de'oosona. Shin hagaa ha heezzatuppe mahaaliyan diyagassi shuraabiyan diya malaatiya awa yunburshiya godiyogaa bessayi.

siinee meeceettidaagee duge simmidi gufannidi utidaagee beetes, a miyiyarakka qassi a wottiyo saynee giigi uttidaagee beettees, hegaa hegaa gidoshini ha siiniya meray ay malee?

Daro asati ziiriyaara eqqidoosona. Etappe baggay qophiya wottiis, baggay qophiya wottibeena. Hege hegaa gidoshin hageeti tookkidi aybbakkone woggaa punniidi diyogee ayba getetti?

Itimay qashsheti qashshetidi dumma dumma waagaassi giigidi uttiis. A miyyiyankka qassi issi naa'iyaa eqqa uttaasu. Hege hega gidoshin ha itimati dooriyan dooriyan diyaageeti naa''ay woysse muleera?

Ginikka kattaanne ushaa bayzziyo keettaa giyagan I cadaa quxxuriyara giigi uttiis. gidikkokka Hagan dumma dumma kattaa si'ileti beettiidi doosona, shin ushachcha bagan pude bagaara diya kattee sunttay aybee?

Issi keettay ogiyaa doonan keexxeti uttaage beettees. Ankka qassi karen dumma dumma oydde aybbay giigi uttaage bettees. Hege hegaa gididi uttashin ishi hana ha bagga gaxxaara uttada shayiyaara aybba shayaydda day?

Oyissati ziiriyara qashetti qashetti giigidi uttidosona. Etappe ya baggaara qassi issi iqaara ayibakkonne giigi uttis. Gidishin ha oyissati qoyiday woyise?

Wolaytta Sooddo yunbburishshiya asay geliyo waanna kariya bessees. Hegee hegaa gidoshin hagaa naa"u asati sinttaara hemettiyageetuppe sinttaagee aymala maayuwa maayi uttidee?

Heezzu yelagga maccatti ziiriyara eqqidosona ettikka banttagga huuphphiya dugge zaari zaari yeddi uttidosonna qassi ettappe na"atti bantta naatta bantta sinttan wottiuttidosona heggeheggaagidoshin ha eqqidda heezattuppe awunna geessan daray?

Puulattidi lo"i uttida keettan dumma dummabay ba iqaara ziiriyan diyageekka beettees. Qassi appe wurssi beettana xaykkokka na'aassi gedeekka beettees. Ha uttiyo oydee sunttaa aybaa giyo?

Yelagati issippe banddiraa mera shuraabiyanne maayidi banttawu eqqidi waassidi banddiraakka kushshiyan oyqqidi pude bessi uttiddosson. Shin ha bandray awa asaa banddiraa bessees giidi qoppeetti?

Konggo caammay dumma dummameran bullay, maata meray, salo meray hegaanne hegaa milatiyagee shiiqi uttis. Hegee hegaa gidoshin ha salo Mera sharaa bollan diya sharay ayimala meree?

Hagan yelagat gastta satinne qeeri naati issippe shiiqi shiiqidi etawu tokkiyobaa immoosona. Gadeekka kase harummetti daagan yelagatinne aawati tokkiydfi doosona. Shin eti tokkiyogee I aybay?

Issi yelagay adil"e ciisha mala maayuwa duge gakkiyagaa maayidi miizziyo karettiyo ba sinttan essidi aybakko oottiiddi dees. Ha bitanee ishshi miizziyo waatiidde de'ees gi qoppeetii?

Issi yelagiya boottabaa mayada huuphiya baagaa qalamiyan tiyada duge zaara birshshada yedda uttaasu. Qassi I sinttankka mayikee maaraara des. Shin ha mayiketu qoyiday woyisee?

Yelagati naa"ay duriyageetanne etappe guye baggaarakka duriidi diya hara yelagatikka beettoosona. Hegee hegaa gidoshin ha duriya attuma yelagati oyiqido mittaa ayiba giidi xeesiyo?

oyttay ka'idaageene a miyiyankka bullay aybakko ka'idaagee beetees, haggeti naa"aykka boota saynniya bolli wodhi uttidosona, hegee hegaa gidishin ha bulee suntaa ayba giidi xeessiyo?

Wolaytta asati daroti issippe uttidi haasayide doosona. Etikka qassi bantta keetta karen uttidoosona. Eta gadenkka uuttaa halay mokki uttiis. Hegee hegaaa gidoshin ha hini baggaara baasuwan uttida asati uttooga suntta aybaa giyo?

Maqaappe giigida godan dumma dummabayi mashshay, bulee, samppay ayibay kaqetti uttis. Hegee hegaa gidoshin ha samppeessi aappun qalamee tiyetti uttidee?

Tukkee jabanaara kiyi uttiis. Qassi irkkabootiya bolli sinee diyagaa bollan issi yelaga macca na'iya uttada tigaydda de'awusu. Shin ha tukkee ayba tukkee? Ayfeeyye hayttee?

Qeeri naati ubbayi shiiqidi bantta luxetta keettan banttawu maayanaassi imettida maayuwa maayidi ubbayi sa'an uttidi banttana kaalettiyagee odiyobaa siyiiddi de'oosona. Ishshi etappe guyyeera diya keettaa qorqqoroyi ay mala meran tiyetti ettidee?

Upuppay punettidi lo''idi daroy kaqettidi uttii, appe ha baggaara qassi dumma dummaban giigida boottay lo''iyaagee beettees shin hana oydde bolli diya upuppiya woysse?

Motoriyan uttida yelagay haa sinttakko xeelliidi des. Appe sinttaarakka qassi makiiniya diyaara beetawus. Shin appe guyeera yiiddi diya yelagay qassi ayimala shuraabiya maayidee?

iita lo''idi harummetti uttida biitta afankka qassi dumma dumma buuxe aybay wodhdhaagee beettees shin hanna mokkara aaca uttida mittiya aybiyo geetettay

issi iita lo''iyaa puulattada giiga uttida wolaytta wogaa bessiya sohiyaa beettaasu ha beettiya sohin bolla xeeran eqqida mishiriyaa a ba kushiyan oyqqoogee aybaa geetettii

heeraasati issippe uttidi bantta kushiyan waraqata iqqidi aibakko xeelliidi doosona. eti xeellonashin ha eta sinttan carqqiyaa maayi zin'idaagee aybee?

yelagati issippe maaraara eqqidosona. hanqqa sinttan naa'ati eta durssaa duriiddinne yettaa yexxiiddi bessiiddidoosona. hegee hegaa gidoshin ha guyye baggaara eqqidaageeti punniyoogie aybee?

baattay sa'an dees appe yaa baggaarakka appe qiibaa guuxxiya otoiddees otuwaa doonai gosiyan tucetti uttiis shin ha baattiyaa tucettara uttidoogaa sunttaa aybaa gi xeesiyo?

parnniiccheree giigissido iqai baizettiyoosan dumma dumma bati sankqai maskkootee hegaane hegaa malatiya bati giigi uttirosona. shin hannaha sinttakko shiiqa utta ra giigidaara a aibiyo geetettay?

issi mishiriyaa giyan uttada asaassi baagaa mabukkiyaara kunttauttoogaappe cilppan dooqqa dooqqada immawusu. ha immai dediyoogee mabukkiyaa kunttada a baizziyoogaa sunttai aibaa geetettii?

issi na'iya uttada bootta sharaa hiixxada aibakkonne qachcha qachchada wottada bayzzaiddadoos haa bayzziyoogaa sunttay aybaa geetetti wolayttattuwan ikka qassi aybaa oottanaassi maaddii

heezzu naati issi yelaga atxumaagin naanatikka qassi yelaga maccaageeti eqqidaageeti beettoosona? hegee hegaa gidoshin hanna ha bagga gaxaara de'iya na'iya qophiyaa woottaara ba qooriyan xaaxoobaa ayba agiyo?

lo"idi keexettida puula keettai beettees ikka dumma dumma meran tiyettidinne iita lo"idi puulattidi uttiis ishshi hegeeegaa gidoshin hannin ha baggeera beettididiya bitaniyaa sunttay oona geetettii

issi yelaga macca na'iya ba huuphiyae duge zaara birshsha yeddada boottaa bashaa maayada eqqaasu akka sinttakko simma xeellaedda dasu haa xeelliyoobay aybay

issi mizziyaa beettoos. ookka qassi issi na'i qooriyan wodoruwaa gelissidi oiqqi uttiis. hegee hegaa gidoshin ha issi wodoroi gelido qooriyaappe guyye baggaara de'iyasan pude qiyibaa mokka uttida hara hinna aibiyoo geetetta?

issi yelagai ba kushiyaa saluwaa denttidi qassi karetta suriyaa gixxidi haattai sa'aara biyaagaappe pude baggaara giigi uttida shuchchaa bolli eqqiis. shin i ay mala kootiyaa maayide?

guddeenay oottay unccay hegaanne hegaa malatiyaabai ubbay giigi uttiis. appe miyiyaarakka qassi uyyo ushshaikka giigi uttiis. hegee hegaa gidoshin hanna zo'iya shaatiyaara diyaara aybee?

issi lo'iya puulatti uttida zammaana keettai zo'o gaalamiyaanne a dil'e ciishsha mala tanau biidaagaara naa'aa tiyettidi lo'idi giigi uttiis. hegeegaa gidoshin ha keettai aapun xekkaappu keedettidi?

issi yelagay eqqiis ikka ba kushiyaa ba hayttaakko shiishshidi uttiis harabay qassi shuraabiyaa boottaaranne hadiyai wolaittaagee walakettoogaa maayi uttiis qassi amatankka xuufee helo wolaittaa giyaagee teis hegee hegaa gidoshin ha"i huuphiyan wottuuttoogaa sunttay ay bay?

ya baggaara zo7oi gidduwan qassi a dil77e ciishsha malainne duge baggaara qassi karettai de7iyo banddirai dees. qassi maaliyan xuufee dees. ha xuufee wolaittattuwan woigana koyide?

daro jara kaanai issi keettaa karenddiyaagee beettees he keettankka heregaikka geluutidaagee beettees qassi ape na kareera naa77u asati eqqaageetikka beettoosona hegeegaa gidoshin ha keettai ai mala meraati ettide

wogga otoy biittaappe merettidaagee sa'an uttiis. appe ya baggaarakka meegan giigida lo'iya keettai beettees qassi sa'aikka aagee bullattidi uttiis. hegeegaa gidoshin haotiyaa barettidoogee aibaa geetettii?

ichchashu asati oiddu attumaageetinne issi maccaara maaraara bantta kushiyaa sinttau zaaridinne issoi qassi ba kushiyaa kiyisiyan yeddin eqqidosona hegee hegaa gidoshin ha bagga gaxaara diyaagee ba kushiyan oiqqi uuttoogee ai bai?

hagan ogee diyaagan daro yalagati eqqidosona etikka qassi ya baggaara tamaa xuugiiddi doosona ha baggankka qassi ogee gorddetti uttiis hagaadan tama xougissiyaabinne oge gorddissidabaa ai baagi qoppeetii

issi adill"e ciisha malati ekkiya merai de'iyo unkkuwaa biittaappe booki kessoobaa sharan qoloogee beettees hegee hegaa gidoshin hagaa unkkuwaa sunttaa aibaa unkkuwaa giidi xeesiyo

Amaarattuwaan heeraa saynisiyaa tamaare naataa tamaarissiyo maxaafaa giyaage oyddantto kifiliyaage beettees. Qassi aani dumma dumma misile de'ees, shin heeraa saynisee bawu i ayi tamaarissi?

badalai mokkidi diccidi uuttidaagee beettees qassi a giddonkka mokkidi uttida sharafai aibaiddiyaageekka beettees hegee hegaa gidoshin hagee ba dalai diccana mala aibee oottida?

yelagati issippe shiiqidi banttawu ubbaykka issi mala bootta shuraabiyaa maayidi suriyaa dummaa dummaa gixxikkokka eqqidosona. hegee hegaa gidoshin hanaati oiqqidi eqqido banddiraa meray ay malee?

sa'an shuchchay laalettidaagee suuppaynne dumma dumma sharafay mokki uttidaagee beettees ha giddon qassi issi ayba guxunekka dees ha guxuniye sunttaa aybaa giidi xeesiyo?

kambbai naa"ay maaraara dees. assi issuwaa boli ka qoidees issuwaa boli qassi ka qoiba appe sa'ay bulla meranttiyeetti uttiis. shin appe guyye baggaara diyaagee hagee aiba meree?

oyddu yelagati naa''u attumaageetinne naa''u maccaageeti naa''u attumaageeti sa'an gulbbatidi aybakko oottiiddinne guyyeera qassi naa''u attumaageeti guppiiddidoosona hegee hegaa gidoshin ha hini baggaara etakko haa simmidi de'iyaagee hegee karettay aybay

issi yelaga macca geela'iya baagaa kushiyaa xoqqu oottada ba kushiyan banddiraa oiqqada uttaasu. akka qassi toophphiya banddiraakka ba hashiyaara duge ola uttaasu hegee hegaa gidoshin a oyqqido banddiraa bolli deya xuufee woigii?

tooppiyaa orttodookise woosa keettaa asati issippe goinniiddinne yexxiiddi de7osona eta sinttaarakka daro maccanaati bootta maayuwaa maayidi eqqidosona. ha bootta maayuwaassikka zokkuwan zo'oban merettida issi malaatee doosona. ha malaatee sunttay aybe?

mittaa aifee teerai qawu'ee issippe qodidi duuttidi shiishshoogee shiiqidi uttiis. hegee hegaa gidoshin ha mittiya ayfiyaa ayba aro giidi qoppeeti intte?

cadankkunttidi dawalanaassi maattiyaagee hagan dezggiyaa xuufee dees ikka ikiyotelekoomiyaasinne saparikoomiyaasi gees hegee hegaa gidoshin appe ya baggaara de'iya jarkkaanee bolli de'iya kiristtaasee bolli de'iya xuufee woigii?

karetta xaaruwaara lo'iya kattai ka'i uttidaagee giigi uttiis hagaappe qassi miyyiyaara dumma dummabati giiggi uttidosona shin assi hagee kaqoi giigidoi aybipee?

issi bitanee maikiyaa ba doona koshiishshidi haasayiiddi dees. appe miyyiyaarakka qassi issi qiibara nai77a xeelliiddi eqqiis. ya baggaarakka qassi guyyeera yelaga maccanaati naxalaa maayidi biiddidoosona shin ha bitaniyaa huuphee booxxi uttiis. hagaa mala bootta huuphiyaa aibaa giyo?

ashoi zo'oy lo''iyaagee lo''idi suppu giidi anccettidi qassi ikka bashiya bolli wodhdhidi uttiis hagaa hagaadan oottidi kattidosona shin eti kattidi miyoode i ayba sunttaa ekkii

saaxinee hizzei sa7an wodhdhi uttiis. qassi eta naa77aappe bollaara issoi wodhdhi uttiis. shin ikka qassi garssan wodhdhidoogee xawulaa bollaana gidikkokka a bollan qassi ha saaxiniyee miyyiyan diyaara aibii a?

issi kaamiyaa iita buyee dendtaagan biittaara hemettaidda yaiddexoos haakka qassi ba bolli hara kaamiyo tookkada uttoogaadan bessees hegee hegaa gidoshin ha kaamee merai ai malee?

issi bitanee huuphi aqanxissiikkidaagee na'u maayuwaakka issi malaa karexxanau biidaagaa maayi uttiis ikka issi kaamee bollan zemppi uttiis. he kaamee merai ai male?

Cima mishiriyaa ogiyaara aybakkonne ba'ada yayda de'awusu. Kushiyaankka qassi baagan mitta oyqqa uttaasu. Ippekka guyye baggaarakka naa'u asati eqqidosona. Shin ha mishiriyaa ba'ada yiyowode ha miyyiyaara iyyo pude baggaara biyaage aybe?

punettidaagee dumma dummai baggai qiyi barai baggai ooggai beettiiddi de'ees. eta miyyiyankka qassi dumma dumma issi quxuree kaddiyaa gaadoi deettees. hegee hegaa gidoshin hanna gidden de'iya xuukiyaa woygay?

salo mera malatiyaa magijjeimaa sttaaxabiyaara amiyyiyan qaqasi daro koodan guutxenna issi tamanne giyo kasaliyaa cooceekka dees shin appe guyye baggaara eqqida ha woggaatu sunttay aybe?

issi mishiriyaa uttada ba miyyiyan zambbeeliyaa wottada qassi naa"u sharaa ba zinttan iixxada issuwaa bolli ba dalaa wotta uttaasu issuwaa bollikka qassi issi kattaayabakkonne qola uttaasu ha kattee sunttay aybaa geetettii?

ogee diyaagaa peyiya baggaara keettai maaraara keettetti uttaagee beettees. hegee hegaa gidoshin ha duge baggaara beettiya keettiya ay mala miraatiietta uttadee?

heezzuyyelagati issinniya bullukkuwaa maayyin ha bagga ga xaarakka qassi bullukkuwaa maayyin gidduwan diyaara bullukkuwaa maayabeekkoshin qoriyan aibakko carqqiyaa xaaxauttaasu ha7a xaaxido kooxaasuntta aibaaqiyo?

dumma dumma birataappe oosettida asay baasi soossi xaqqamettiyo buqurati beettoosona. hegeettikka mashshay kalttasi maaddiyage beexiyasi maaddiyage hegane hega malatiyage beettees. Hege hega gidoshin ha zo'era diyaranne ippe garssen de'iyaa xuufiyaa woygay?

issi qiibara na'ay gaariya dumma dumma iqaa caanidi kushe gaariyaa sugiiddi dees ha miyyiyaarakka qassi issi qeeri shari oyqqida mishiriya adhaiddedoos gidoshin appe sinttaara diya naa''u asatuppe issoy pude baggaagee maayido shuraabee bootta ygidikkokka suriyaa meray ay malee

issi na'ay huuphe keettaa biidi ba huuphiyaa giigissiiddi dees. ikka qassi huuphiyaa lo"iyaa hanotan giigissiiddi diyoogee nuussi beettees hegee hegaa gidoshin huuphiyaa qanxxettaa aagaa aybaa giidi xeesiyo?

asi ba kushiyan daddidi medhdhido iqai hagan sa'an wodhdhidi shaaraayo yiixettaagaa bollidiyaagee beettees. gidoshin hanni sunttaa aibaagi xeesiyo?

yooyo gifaata giya xuufee kaqettidaagee beettees hageekka lo''iya ambbanddees shin hana miyyiyaara de'iya woosa keettiya ayba ammanuwaa bessay

pulattidi giigi uttida asppaltte ogee beettees qassi a giddonkkaa tokettidi diicci uttida mittay lo"iyaagee lo"iyaagee dummaekka beettees. shin ha wogga eqqida taapeelliyaa aibaabaa odiyaakkonne ane taassi zaarute?

issi na7ai issi birataa bolli zemppidi qassi baagaa kushiyaa ha bolli wottidinne ha nuukko zaaridi ba huuphi yekka qanxxissiichchidi boosu yoo giyaagee assi dugeera diyoogaa bolli zemppiis shin ha na7aappe guyyeera yiya naati aappunee?

issi yela giya banddiraa ba kushiyan awukka qassi hezzu meray diyoogaa oyqqada uttaasu akka qassi ba zokkuwaara duge zaarara hadiyaa maayada uttaasu ishshi hegeeegaa gidoshin a gixxido suree ay mala meree?

Issi heeraa asati maccay attumay issippe kiyidi dumma dumma oosuwaa oyqqi uttidosonashin ha ha baggaka gaxeera de'iya maccati issippe pude denttidi oyqqido iqaa sunttay aybee?

issi yelaga macca na'iya ba doonaa ko shiishshada maikiya oiqqada yettaa toossaassi yettaiddanne goinneedda toosona akka ba huuphiyaakka gaca ukkaa hegee hegaa gidoshin ha'i sinttan diyaagee aybaa geetittii?

daro asati issippe shiiqidi gidduwan aibinne bainna yuuyiree kiuttidosona. hegee hegaa gidoshin eti aibaa xeelli giddiyoonanne maale bootaa aissi mela oottidona?

ba dalay lo'idi ba'idi gakkiiddidiyaagee beettees. ikka qassi lo'idinne maata malatidi malkkiyaarakka giigi uttiis. shin hagee a giddon zerettidi mokkiiddidiyaagee aybe?

boottabaa bolli pude baggaara karetta xuufe dugeera qassi a dil77e ciishsha mera xuufee dees. ha xuufiyaeppe ha baggaara de7iya malaatiyaa aibaa malaataa bessay?

kutto isinniyaa boggariyya iyyo qooree bangga gidiroora eqqaasu akka goinaa kabaagaa dichcha uttaasu hegee hegaa gidoshin ha kuttiyaa marggacceeyyo dipinee?

ichchashu geela'o macca naati issinnipphe hankkooti ubbaykka bantta huuphiyan shaashiya qachchidi wolaytta bullukkuwaa maayidi ubbai issibiyo aibakko bantta kushiyan oyqqi uttirosona ha eti oyqqoora aybee

biittaa giya woga xuufee diyagan daro asay baassi kaa'anawunne miiccanawu maadiya si'ileekka beeteees. shin hagee appe guyeera eqqidaagee a bolaara shubbay boogaa sunttay aybaa geeteteii? qassi hagaa sa'an uttidi oottiya na; aa sunttay aybaa giyo?

dumma dummabai sharan qolettidi giigidi uttiis hegeekka gisttee banggai mokorinee uruzee hegaanne hegaa malatiya geetii ubbaikka giigi uttirosona hegee hegaa gidoshin ha baggaga xeera de7iya boottiya sharen qoletta uttaara aibee?

toophphiyaa kawoy do toree aafinne a machchiyaakka qassi miziyaara eqqada issi mitta aifiyaa oiqqauttaasu ha eti oiqqido mitta aifee sunttai aibaa geetettii?

adilde ciishsha malatiya unkkoi bookettidi kiyidinne meettidi giigidi uttiis. ha unkkuwaa sunttaa aibaa giidi xeesiyo?

gaayye ba iqaara giigidi uttiis. anikka qassi asai sarbbiyoogee gelidikka uttiis. hegee hegaa gidoshin haani asay uttanaassi giigissido asay uttiyoogee hagaa sunttaa aybaa giidi xeesiyo?

aggati issippe ziriyan ekqidi bantta kushiyaa pude denttidi bagga tiqa bantta xohuwaakka pude denttidi bantta payetettaassi giidi ispporttiyaa oottiiddi doosona. ishshiegeegaa gidoshin ha eta ootissiya bitanee maayido shuraabee meray ay male?

issi yelaga maccaara samipaara qolada punnaiddadoosu. qassi ippe ya baggaarakka issinniya giigissaiddadoosu. naa77u attumaageeti issippe arbbaa bidi qassi mittaappe merettidaagan woocetti uttidaagaa qoliddi caddoosona. ha mittaappe merettida woocetti uttidaagee aibaa geetettii?

daro yelagati cimatikka walakettidi issippe ufayttiiddi lo"iya utettaa uttidi kattaa miiddi doosona etassi qassi hini baggaara issi bootta shuraabiyaa maidanai qanxxi qanxxidikka immees gidoshin etappe puden kaqettida uhuuppati hageeti woise?

yeelagati maaraara issippe eqqidi hadiyaa dungguzzaa wolaittaagaa maayidi doosona eta miyyiyankka qassi dumma dumma maatai aibai mokkaagee beettees shin ha bagga gaxaara diya geeti bantta kushiyan pude zaari zaari oyqqoogaa sunttay aybay?

santtainne ashoy walahetti ka'idi suure giigi uttiis appe ya baggaarakka qassi bootta saaniyan oittai wodhdhi uttiis. shin hanna santteera asheera ka'idaara wodhdha uttido buquriyaa aybiyo geetettay?

ya bagga gaxaara toophphiyaa banddiriyaa qassi i muleera maxaafai bawu a dil'e ciishsha meran tiyetti uttiis. a bollankka wolaitattuwaa luxiyo maxaafaa giya xoufeekka dees ikka na'an to kifiliyaagaa gidiyoogaadan erettees gidikkokka ha puden ha baggaara diya banddiriyaa awa dalggamantti arii?

puxai sa'an koletti uddiis appe ya baggaara asaikka eqqi uddiis qassi sa'aykka aheerai mooretti uttidaagee deenttees hegee hegaa gidoshin ha amiyyiyan eqqidaara gixxido gurddiya meray ay malee?

issi bitanee tooraa oyqqidi eqqiis. ikka qassi tooraa oyqqidi issi mishiriya a sintan dawusu. hagee qassi aybee?

Issi yelagiyaa dumma dumma kattaa sharaara kunttada uttaasu akka qassi a giddon eqqada yaagaappe haagan makka makkara gujjaiddatoosu hegee hegaa gidoshin ahaa ba kushiyan kuuchcada ekkiyoogee ai bakatte?

issi wogga booraynne maratikka de'oosoona. etappe guye badaara dirssay diretti uttidaagee beetees. shin ha maratu qooday woysee?

issi na'iyaa tukkiyaa essada ehaada jabanaara siyniya iqaa bolli wottada tigaiddadoos atti gushin ha a wottidoogee xarapheezaa gidennashin i aybee?

yelagati cimati maccati attumati issippe shiiqidi baggai bantta kushiyee kushiyaara oittidi iita lo"iyo utettaa utti uttidosona shin haasayi aibaassi uttidabaa malatii?

naa'ati issi attumaageenne issi maccaara ucchidosona. macca na'iya ba huuphiya duge zaarara birshsha yetta uttais eta sinttankka qassi kattai maanaassi aadhdhi uttiis. hegee hegaa gidoshin na'iyaa maayido shuraafee aymala mere?

bootta qopphiyaa woottida bitanee karetta shamiziyaa maayidi guyyeera eqqiis. appe sinttaara qassi mishiriya miizaa laaggada ekkada baiddadoos shin hegee sinttan dooren diyaagee ippe aibe?

kopphiya ammano woosa keettaa asati issippe shiiqidi bantta naata meechcha wogaa meecciididoosona hegee hegaa gido shin ha baggaaradiya naa77ati boottaa maayikko haini baggaara diya giiduppe issoi i maayido shuraa beeqqiibaa beetteeshin aiba mereii

issi yelaga lo"iya maccana iya qopphiyaa ba huupiyan woottada baagaa huuphiyaa qalamiyaa xeyadduge zaara yeddada eqqaasu hegee hegaa gidoshin abba kushiyaa oi qauttido banddiraa bolli de'iya xuufee hagee woyigii?

badalay mokkidi dicci uttidaagee beettees ikka qassi karexxidi lo''idi uttiis a giddonkka sharafi aybi baa hegee hegaa gidoshin ha''i kessi di giyoogaa aibaa giidi xeesiyo biron kessi ode

issi attumaagaaranne issi maccaariida naa''aykka bantta hoophiyan qophiyaa wottidi wolaytta wogaa bessiya dungguzzaa maayidi ekkidosona hegee hegaa gidoshin ha bitanee ba kushiyan oyqqoogee aybee?

okashiyo giyo kattaa kattanau maaddiyaagee adil"e ciissha malatanan yekkiya sharaara kumiuttiis appe ya baggaarakka dumma dumma bati kumiuttidosona hegeegaa gidoshin hagee okashee aybay baa kattanau maaddii?

Yelagati issippe ubbay eqqidi ha baggi sinttakko simmidi xeelliidi doosona. Ishshi hegee hegaa gidoshin ha yelagati maayido maayuwaa meray ayba toho kuwaasiyaa kaassanchchatu meraa malatii?

issi loosso oogee diyaagee beettees. attekka qaya baggaara aibakkoonne caaridaagaa bolli giiri asai giigissi uttoogeekka beettees. awaikka qassi gallassa seetan kiyidaagaa gidiyoogee erettees. shin ha mokka uttida caarshee sunttiya aibee?

uutta aliyaa issinniyaa barkka suure diccada baagaa yeechchaakka yaa haa yeddada uttaasu ippe guyye baggaara ka dumma dumma mittay mokkaagee beettees shin ha uuttiyaa mokkiraara a lada biitaaneeyye araddane

salomeera malatiya sharayiixettaagaa bolli qorkkee issi guuxxennaagee a boli baizettanau giigi uttiis. amiyyiyaarakka qassi oisaa xillissiyo iqaikka dees. shin hagaa qorkkiyaa go'ay aybee ereetii?

issi kattaa aifee yaanihan madabetti giigidi uttiis. hagee qassi ikka darosaappe shiiqidaagaa gidiyoogee erettees. hegee hegaa gidoshin ha kattaa aifee aibaa geetettii?

issi bitanee kuwaa ba kushiyan oyqqidi he kuwaassikka dumma demma meray maata malay zo'oy adil''i ciishsha malaynne hega aygaa malatiyaagee de'iyoogaa oyqqi uttees shin appe ya baggaara issi ammano keettay beettees ha amano

naa''u asati issippe uttidi naa''aykka bullatti ekkiya maayuwaa maayidi qassi bantta sinttan dawutaraa wottidi uttirosona shin etappe ha baggaara de'iya karttee siiliyahanna awa biittaa bessay

issii yelagay bootta qonxxaa gixxidi shuraabiyaakka boottaa maayidi borssaa ba'idi qassi banddiraa ha bagga kushiyaarakka oiqqidi uttiis hegee hegaa gidoshin ha"i ba kushiyen ha yaatiri oiqqiroora aybee?

issi lo'iya hanotan keexettida zammana keettai beettees. ikka qassi baggasan dumma dumma merantti hettikkokka aagee issi isisoi a dil'e ciishshan tiyetti uttiis ha assi pude bagga maaliyan de'iya malaatiya aibaa gidiyoogaa bessa?

oyddu baggasai qanxxettiichido ashanguluuteti asay gixxanau maaddiya suriyaa gixxidi baizzanaassi bessiidi doosona hegee hegaa gidi uttaashin eta bollankka qassi aybakko uttiis ha utti daari sunttiyo ane odite

Dumma dumma kattay bilanddoy oyttay gosiyaarakka qassi maattay beettees. Hegaa giddoshin hana eta miyyiyan de'iya bambbaree tigetti uttido iqee sunttay ayba geetettay?

maata mala meranne a dil'e ciishsha mala mera walaha sharay sa'an hiixettin a bolli issi ayba kattakko qoletti uttiis ha kattaa sunttaa aybaa giidi xeesiyo

issi bitanee ba kattaa giddon eqqidi xeellii dees. kattaykka suure harummettidinne lo'iya dichchaadi dees. gidoshin ha kattaa sunttaa ay baagiyo wolayttattuwan

issi yeelagappe qii baadhdhidi gasttanau biida bitanee ba kushiyan maykiyaa oyqqidi qassi haasayiiddinne kiitaa aattiiddi asa sidees hegee hegaa gidoshin i ba qooriyaa rahaa zaari yeggoogaa sunttay aybay?

issi yelaga na'ay ba huuphiyaa dichchidi aanikka qassi adil"e ciishsha mera qalamiyaa tiyidi duge yeddi uttiis naa"u kushiyaa baagaakka pude saluwaa bessidi duge sa'aa xeelli uttiis hegee hegaa gidoshin i ba aifiyan wottoogee ay bay?

naa''u yelagati issoy baagan qooriyan iskkaribiyaa qachchidinne ha baggaara eqqiis hankkoikka qassi ya baggaara ordde kootiyaa maayidi eqqiis hegee hegaa gidoshin ha etappe guyye baggaara de'iya ollaara goggidi diya haattaa awa haattaa giyo

issi yelagiyaa baranddan eqqaasu ippeqa ha baggaara issinniya yelagiyaakka karetta gurdiyaa gixxada maasttaaxebiyaara aybakko oydiyaa bolli woottada meeccay dedoos imiigiyaara issi na'i biidi dees ha na'ay zokkuwan ba oogee aybe

wolqqaama wogga keettay shuchchaappe keexettiidi dees. aakka oottiya asati ha giddonne appe kareerakka eqqidosona ikka qassi daro wolqqaanne biran oosettees hegee egaa gidoshin ha keettay aapun xekkaa pude biide?

lokkomai santtai qassi ba dalaa xiilliyaappe ka'idaageekka giddon diyaagee beettees ikka bootta saaniyan qolettidi uttiis hegeehegaa gidoshin ha kattaa sunttai aibaa geetetti xeesetti muleera?

hagan dumma dumma assi bollaikka bootta mera sa'aykka bootta mera gidido keettai beettees. aanikka dumma dumma lo'iyaabai woyde giigiuttidaagee beettees ishshin ha kiittaa intte aiba keetta giidi qoppeetii?

laalibala woosa keettai iita lo"iyaanne daro asati toophphiyaappe kareppekka yiidi a be'iyoonne akko yiidi ufayttiyo heera shin hanna awa biittan beettai toophphe giddon?

ogiyaa bolli suchchai qolettidi giiyii didiyaagee beettees. hegee hegaa gidoshin ha bagga gaxaara dugeera diyana iya ay mala maayuwaa maaya uttadee?

lo''iyaa zamaana hanodan keexettida keettati ogiyaappe ya baggaaranne ogiyaappe ha baggaara beettoosona qassi etikka dumma dumma qalami eti etti uttidosona shin hagee bolla qorqqoloy aiba miraati ettidi assi?

win yeggiyo bodite kataman giigiya haattay beettees ikka qom'ettidi uttiis hegee hegaa gidoshin ha haattaassi dugeera de'iya ixxigee ay mala meree?

issi caccara goinaara xudda gidida do'ay beettees assi qassi hayttaykka karbbabba ikka qassi doonaabaagaa hanggi uttiis hagaa do'aa sunttaa aybaa giyo

shaateti maaraara sa'an bootta sharay micettidaagaa bollan doosona. etikka banttau oiqqiyoo ka qoi aibai merettin lo"idi puulatti giigi uttirosona shin ha shaatetu meray i ay malee?

issi kaamiyaa ogiyaara haa simmara yaidda daus akka qassi ba giddon issi bitaniyaa gelissada utissoogee beetiididees hegee hegaa gidoshin ha kaamiyaa ay mala meranttiyetta uttadee?

wolaitta bichchaa naatu toho kuwaasiya malaatay ha bagga gaxaaraddees qassi puden gooliyaa giya xuufee malaalo malaataaraddees hegee hegaa gidoshin hagan dugeera diya ichchashatubay aybee eti aibaa malaatate?

kaamei issinniiyaa oggiyaaraa haa simmara yaiddadousu. Iippe guyye baggaarakka qassi asai yaasin deyaagee mittaikka moqqi uuttidaagee gidduwan deyaagii beettees hegee ubbaikkaegaa gidoshin ha kaamiyaa baa jaajiyo giyoora ai mala miraatietta uttatde?

woggasain yara kattai ka'idi giigidi uttiis appeqa gidduwan shaatiyan lo''idi daaxettida zo''o ban bare tigettidi uttiis hegee egaa gidi uttaashin ha kattee suntti a aybe

yelaga naati issippe eqqidi odettiyaabaa banttau siyiddidoosona etappe naa"ati ha baggaara diyaageeti adil"e ciishsha mera shuraabiyaanne zo'o gurddiya gixxi uttidosona hegee hegaa gidoshin eta giddon aapun attuma naati diyona?

issi yelagay pude kiyidi aybakko moorettaagaa mittan eqqidi giigissiiddidees qassi koshshiyaabaa immiya giiti sa'an eqqida yelagati maaraara doosona issoikka qassi a pude xeelliidi dees gidoshin ha''i giigissii didiyoogaa sunttay aybay

kasoi sa'an wodhdhi uttidaagee beettees ikka qassi naa"a hegee hegaa gidoshin ha kasoi sharaa bolli wodhdhi uttiis he sharaa meray ay malee?

issi biitta asai bantta wogaa maayuwaa maayidi ubbai issippe yelagai maccai attumai eqqidosona. shin haasai ba kushiyan pude pude zaaridi oiqqi eqqoogee aibai?

aaao asati issiippe eqqidi banttaagaa pholaaliyaa punniiddinne kambbaakka baqqoosona ishshi ha bagga ga xaaraa eqqida bitaneekka issi kootiyaa bollaara maayi uttiishin i garssaara maayido shuraabe hegee awa wogaa bessi egee

issi wolaytta keettiyai beettoos ippe kare baggaikka iyyo baasoy giigidi piitettidi uttaageekka beettees ippe miyiyaarakka maatay ayben mokki uttiis shin iyyo gaden mokki uttidaagee hagee aybaa doozay

issi helagay uuttidaagee bootta shamiziyaa maayidi ba sinttan dawutaraa daraaddaridi uttiisi. appe guyye baggaarakka wanccaynne maadaalay de'ees. hegee hegaa gidoshin i huuphiyan qachchidoogee aybee?

ordde mittaappe merettida qassi garssay woocetti uttidoogee beettees hagee qassi dumma dummabaa oottanaassi maaddees hegee hegaa gidoshin a suntta ay baagiyo

issi xusuppunaa gidiya asati issippe issi saa biidi wora giddon hemettiidi doosona. ha worankka dumma dumma mittai mokki uttiis. ha eti yedhdhidi hemettiidi biyoogaa sunttai aibai?

issi yelaganai adil"e ciisha nera suraabiyaa maayidi suriyaakka gixxidi hariya laaggidi ekkidi biiddi dees hegee hegaa gidoshin i ha hariyaa bolli caanidi uttidoogee ai de'aagee

issi shimmainnee koppiya wotidi kootiyaa maayiidi uuttidi daddiiddi des i hegee hegaa gidoshin ha'i daddido pooxaassi aappun meraidii?

daro asati issippe shiiqidi yexxiiddinne bantta kushiyankka geeshsha maxaafaa oiqqidi uttidosona. etikka qassi haatta giddon asaa gelissi gelissidi meecciidi doosona. shin hagee aiba ammano woosa keettaa meechcha wogay?

dirssay direttidaagaa giddon daro saaxinee maaraa ra ddees ha saaxineekka mattaa oiqqanau maaddiyaagaa gidiyoogaadan ereettees hegeeegaa gidoshin ha saaxinee aibala meran tiyetti uttidi?

pilay santtay ashoy hegaanne hegaa malatiyaagee ka'idaagaa giddon qassi aibakko eqqi uttiis ha eqqidaagaa sunttaa aibaa giidi xeesiyo?

issi yelaganayya ba qamisi ye maayoogaa ya bagga gaxaara ne'a bagga gaxaara dafada qassi ha qamisi hessi pude baggainne doge baggay dumma dumma caccara meranddees hagee giddi ay mala mere?

issi yelagai ba ayfiyaa manaaxiriyaa wottidi bawo qassi karetta oydee bolli uttiis hikka qassi wolaytta wogaa bessiya dungguzaa maayuwaa maayi uttiis shin a sinttan oydiyan diyyaara haattay tigetti uttoora aybii ?

salo meera malatiya jarkkaaniyaara kumi uttidaagee bollan de'es. qassi dayiperiyaa giyoogee qeeri naati banttana sheeshan aiba moorenna mala maaddiyaageekka duge baggaara de'es. shin ha jarkkaaniyan kuma uttidaara aybee?

daro lo"idi puulatti uttida heeran haattai zeeretti uttidaagee deettees hegee hegaa gidoshin appe ya baggaara giya xillo haattaassi meri baawa ha zeeruwaappe duge baggaara de'iya haattay ay mala mere?

naa77u yelagati issi aattumaageenne issi maccaara maaraara eqqidosona. sa7ankka qassi eta miyyiyan sinttaara issi cima aawainne aayyiyaakka uttirosona. shin hana na7iya aayeesi immaidda diyoogee aibai?

issi aawai aayyiyo ba giddo gelisidi dorssaa oiqqi uttiis. qassi amiyyiyaaraakka naa77u asati doosona. appe ha bagga gaxaaraakka qassi isinniyaa baagaa bootta shuraabiyaa maayada karetta gurddiyaa gixxada akka ba dorssaa oiqqa uttaasu. shin ha bagga gaxaara iqqida dorssaa oiqqabeennaara ba kuhiyan oiqqoogee i aibai?

Karetta kootiyaa maayida issi daama bitanee oidiyaa bolli uttiis ikka ba kushiyaa naa''a duge oidiyaa bolli wotti uttiis yaatidi haa sinni xeellii didees hegee hegaa gidoshin i aimala shamizziyaa garssaara maayite?

siiree assi doonai qassi kaqoykka giigido jabanati lo"iyaageeti daroti qoodankka tamaappe kaaxxiyaageeti sa'an wodhdhi uttidosona shin jabanaassi assi go'ay aybee?

heezzu naati issi maccaara gidduwaaninne naa''u attumaa geeti issi mala shuraadiyaa olaitta donu zaara diyaagaa maayi ottiroosona hegee egaa gidoshin etappe ooni darii?

aissiyaa xuma na7i bootta shamiziya kushiyaa qanttaamaayidi bootta qophphiyaa kawottidi uttiis a miyyiyan issi maccana iyaakka xaaruwaa tookka uttaara beettoos hegee hegaa gidoshin a tookkido xaaruwaa su uttaa haibaa giidi xeesyo?

heezzu yelagati maaraara uttidosona. hetappe ha bagga qaxaagee bootta shamiziyaa maayiis. ha bagga qaxaagee qassi issoy ba doonan kushiyaa wotti uttiis. ha maaliyan diyaagaa sinttan diyeri sunttay aybee?

daro yela gati issipetettan issi lo'iya gadiyaa oottiiddidoosona. oottidoogaa bolli ka qassi zerettaakka zeriiddi a giigissiididoosona. ha eti zeriyo zerettaa sunttay aybee? qassi etappe hinii baggan diya tokketti uttida mittaa sunttaykka aibee?

xaacee issoy ogiyaara aadhdhiyaa kaamiyo eessidi in caanettida asaa qoodiiddinne xeelliididees hegee hegaa gidoshin ha xaaceesi qooriyan diyaara aybee i wotti uttoora

Xaaceti ubbay issippe issi heeran shiiqqidi eqqidosona. Etikka qassi ha heeran ayba palakkonne kiyidaagaa naagganaassi yiidaageeta gidiyoogaadan erettoosona. Ishshi ha issi xaacee ba zokkuwan ba'idi uttoogee aybay?

bootta sharay iixettidaagan biittaappe bookki kessidoogee unkkoy sharan qolettidi uttiis hegeegaa gidoshin ha unkkoy aybaa unkkoy ?

ammanuwa woosa keettaa asati issippe shiiqidi ubbai biittaa bolli uttidi aibaakkonne siyiddi doosona. eti qassi shiiqido shiiqoikka keehippe lo77iyaagaa gidikkokka eti aibaa ammaniya asa gidiyoonaa hageeti intte xeelli wode?

ogiyaa kessanaunne gadiyaa goyanawu maadtiya makiinay gadiyaa goyiiddi dees. ishshi ya baggaarakka qassi bazzoy beettees. gidoshin ha gidduwan beettiya boottiya eqqaara aybii a?

heezzu saaniyaara dumma dumma asho malatiya kattai ka7i uttidaagee beettees. ikka qassi buddeenaa bolli de7ees. gidikkonne ha kattai merai ai male?

keettai giigiyuuttaagee beettees ikka poolattidi uttiis aanikka dumma dummabappe giigidaagee oideediyaageekka beettees hegee hegaa gidoshin ha ha bagga gaxaara biya soofa oidee ai bala miraatiyiitti uttidi?

daro yelagati issi kaameeppekiyidi ogiyan eqqidosona. qassi kaameeppe kiibeenna asatikka miyyiyaara biidi do'osona kaamiyaakka eqqaassu oggiyaa bolli gidikkokka ha kaamee meray ay malee?

dumma dumma asai bawu hiittawu maayiyo maayoti giyan deyaageeti beettoosona. qassi a baizziyanaikka beettees. ishshi hegeeegaa gidoshin ha na7ai gixxido suriya merai ai male?

yelagati issippe ekkidi nabbabiiddinne xufaittiiddi qassi doosona eta miyyiyan kaqa nanggiyaageeti haraati haraatikka etaara doosona shin ha keettaa sunttaa aybaa giyo?

pala lo'iya issi puulattida keettai beettees. ikka qassi yuyiriyaaddhi keexetti uttiis. hegee hegaa gidoshin keettaassi bollan de'iya xuuppee woygii?

bolaitta keettai poolatidi qiixettaa gee biittiididees. ikka qassi shuccaappe keexettidi giigi qiis. hegee hegaa gidoshin ha keettaassi geliyo karee aiala qalamiyenttiyetti uttide?

issi kattay kaaagee bootta sayniyaa bolli qolettidi uttiis a giddonkka qassi ya baggaaranne ha baggaara naa''u mankkay geli uttiis akka qassi issi na'iya ba kushiyan oyqqaide diyoogee beettees gidikkokka ha kattee sunttay aybe

issi yela giyaa ba sinttan borssaa haa zaara ba'ada shuraabiyaa kamaayada qassi ba kushiyaa baagaa gediya xifaa bolli wottada haa na'ukko xeelloos ishshi ippe ya baggaara guyyeera hapudeera duge simmi goggiyaa boottaa sunttai aybee?

ha keehippe lu77iya maata malan meran giigida wora giddoora bollaara haattai duge ollaakko goggees. ha ollai keehippe duge ciimmati uttiis. shin he ciimmaa sunttaa ai baagiyo?

issi wolqqaama lo'iya boorai qassi qooree heerai karexxi ekkiyoogee sinttan ka'awu kacee baynnaagee beettees. hagaa mala kacee bainna miizzaa aibaa giidi xeesiyo?

issii halaqai eqqidi hadi yaakootiyaa maayidi garssaara bootta shuraafiyaa maayidi qooriyankka haddi aa xaati uttiis hegee hegaa gidoshin ha eqqidanai oottido caamaa aibaa giyo?

boottabaa aybaakko issi mishiriyaa giyan wottada akka dumma dumma iqan makkada baizzaiddanne persttaaliyaarakka qachcha qachcha wottaiddadoos ha boottabaa sunttai aibaa geetettii?

issi lo''iya yelaga na'ay dumma dumma meray diyo maayuwa shuraabiyaa maayidi qassi ba huuphiyaakka dichchiidi diyaagee eqqiis ishshi ha''i maayido maayee sunttay aybiyo geetettai

maaraara issoy issuwaara wodaruwan qashettidi maaraara doge dugeyyo uttiis qassi ha miyyiyankkaqa hara keettan dumma dumma bati kaqqetti uttirosona hagaa malabay giigidi zal''ettiyo keettaa aybaagi xeesiyo

issi sohuwan samppay de'ees. shin ha budeenaa wottanawu maadiya sampaa meray ay malatii?

hagan hereegaa giddon gelidi asay qooriyaabaagaa pulayaanaa siwottiyo geedees hagee qassi dumma dumma baassi maaddees. shin hagaa sunttaa aybaa giyo?

naa"u keettati issippe maaraara doosona. etappe hini guyye baggaara qassi woqqaama deree diyaagee beettees hegee hegaa gidoshin hanna eta guyyen mokka uttida gaden de'iya doozzay aybaa geetettii?

oyddu yelaga macca naati issoy issuwaa bolli zemppiidi ziiriyan doosona. etikka qassi bootta shaashiya ubbaykka qaci uttidosona. hegee hegaa gidoshin issi na'iyaa ba kushiyan gelissa utoogee hagee aybaa geetettii?

issi yelaga na'iya uttada ba medhdhido iqaa ba kushiyan oiqqa uttaasu ippeeya baggaarakka qassi issi yelago geela'iya ba doonaa k maikiya shiishshada o oichchaida a medhdho iqaa oyqqa uttaasu ha iqaa sunttaa aybaa giidi xeesiyo

issippe eqqidi pute issoy ha bagga gaxaagee kushiyaa naa'aa denttidi sidi hailanddiyaa ba kushiyan oiqqi uttiis ha bagga gaxaagee qassi issi maccanayyoo ye laggiyo ba kushiyan oiqqi uttiishin ha na'iya huuphiyaa dadissido huuphiyaa qalamee ay malatii?

gelaagaati issippe naa'ati duriiddi doosona. etappe guyyeera daro wodallaa tuma naatikka kushiyaabaa qiiddinne polaaliyaa punniiddi eqqidosona sintta baggaarakka qassi uttidi biyaageeti doosona. ha uttidi biyaageeti uttido medoosaa sunttay aibe?

issi zammaana hanotan keexettida keettai beettees. ikka qassi baggasan zo'o merantti ettiis appekka qassi maaliyaara ogetu haattaa ehiyaageekka beettees. shin ha zo'o gidenna si hetiyettido meray aibee?

A dil''e ciishsha malatiya shonkkooroi daroi sa'an qolettidi uttiis ikka hagee keehippe maal''ees hegee hegaa gidoshin. Ha shonkkooruwaa sunttaa awa shonkkooruwaa giidi xeesiyo?

Heezzo asati katta giddon ekqidosona etappe issoi gidduwan deyaagee qiibaa gaastti ekkees hankko naa'ati qassi appe yelakoosona hegee hegaa gidoshin ha eti ekkidi nne oiqqi oiqqidi be'iyo kattai ai ba kattee?

toophphiyaa orttodookise woosa keettaa asati issippe bantta wogan yexxiiddi doosona qassi eta miyyiyan issi mittai pude dicci dicci uttidaagee beettees. he dicci uttida mittaa sunttaa aybaa giidi xeesiyo

issi kaamiyaa haa zimmada ogiyaara yaydda daasu iippe qassi uyye baggaara puden dumma dumma banddirai kaqettidi uttiis gidikkokka ha miyyiyaara iyyo dugee biyanay maayido maayoy muleerakka ay mala meree

keehippe lo'iya zammana anotan keexettida keettati ziriyanddiyaageeti beettoosona. eta giddonkka mittay mokki mokkiri giigi uttiis. gidikkonne ha keettati ay mala meran tiyettirona?

wolaytta sooddo yunburishiyaa giyaageenne a malaatay beettees iikka qassi dumma dumma siiliyaabaa giddon oiqqi uttiis hegee hegaa gidoshin hana maaliyan diya dooziya aybaa doozii?

issi cima aawai mittaa tokkiiddinne appe miyyiyaara ga qassi a mala issoykka aybakko tokkiidi dees eti naa''aykka boootta shuraafiyaa maayi uddirosona gidiikkonne hageeti tokkiid diyo puutiyaa sunttay aybay

Iita lo'iyaa heeran qassi awukka guye ubbaykka maataa gidagan haattay asi sa'an zin'aage beettees. Gidikkonne ha haattaa sunttaa ayba giyoy?

Issi yelagai ba doonan maikiyaa oiqqidi baagan qooriyan aibakko pooxaa xaaxidi eqqiis appe guyyeera aqassi issoi eqqiis etappe guyyeera daro asai eqqi uttiis hegee hegaa gidoshin i ba kooriyan xaaxoogee aibee?

issi yelagaa tumanainne appe sintta baggaara issi maccanayya akko guyye xeellaidda baiddedoos ikka qassi hageenai huuphiyaa baagaa macca naatu danddichchidi duge zaaridi qachchi yeddi uttiis gidikkokka ha na'aassi kushiyan i wottoogaa sunttai aybe?

sa'aa bolli salo mera sharay yiixettidi uttiis a bolli caammay qassi bayzzanaagee qolettidi uttiis hegee hegaa gido shin ha caammaa sunttaa ayba caammaa giidi xeesiyo